Oositola odhili pamaludhi nomaludhi. Oositola Dhimwe ohadhi landitha iikolitha, dhimwe ohadhi landitha oshowo iizalomwa niikunwa . Aantu ohaya yi koosikola opo yekiikongele shoka yapumbwa.

Omatyofa oga simanekwa muuyuni wongashingeyi , oshoka ohaga monika nawa uuna geli mondunda yokugondja nohaga kala gakola.

Okompiuta oyo oshilongitho shimwe shopautekinika nohadhi adhika pomahala giilonga. Ookompiuta ohadhi longithwa okukonga omauyelele oshowo okukwatathana naantu yeli kokule itaatu vulu okupopya nawo pakana.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simanekwa moshigwana nohayi tidha po oompumbwe odhindji dhaantu. Ano iimaliwa aantu ohaye yi longitha okufuta oosikola dhaanona yawo oshowo okulanda iikulya nomagadhi momagumbo.

Methimbo lyongaashi ngeyi aantu ohaya ningi omathigathano goku mbwinda, ano taya tala ngoko eshi okumbwinda e vule yakwawo nomathigathano ngono ohaga ningilwa pehala lyontumba lya longekidhwa li na omeya.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu ayehe oshoka ohayi tidha po oompumbwe dhaantu nohayi kaleke onkayi kokule. Ano aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa okulanda iikulya momagumbo, oshowo okufuta oolefa dhawo dhokuya komailonga.

Oositola odhili pomaludhi nomaludhi . Opuna oositola hadhi landitha iizalomwa, dhimwe ohadhi landitha iikulya, nadhimwe ohadhi landitha iikunwa noshowoo nande tutye iilongitho yontumba. Aantu ohaya yi koositola yakakonge shoka yapumbwa.

Aantu mboka aanongo ohaya hongo iipundi niitaafula, ya hongwa miipilangi. Iipundi niitaafula mbyoka ohayi kala tayi monika nawa, yo oya kola nolundji ohayi adhika mooseti momagumbo.

Aantu mboka yena uunongo ohaya ningi iipundi mbyoka ya ningwa miipilangi nenge tutye miiti. Iipundi mbino ohayi longithwa pomahala ogendji uuna aantu tayiiyadha ta yeya kumwe, ano oyo haa longitha oku kala omutumba. Iipundi yatya ngeyi ohayi vulu okulandithwa, opo aantu yiimonene iimaliwa oshoka iiwanawa.

Iilongo ayihe muuyuni oyina iimaliwa yo iimaliwa ohayi longithwa kaantu unene tuu oku kandulila kokule oompumbwe dhawo. Iimaliwa aantu oyendji oha ye yi longitha mokulanda iizalomwa yawo, okulanda omagadhi noothewa, oshowo iikulya momagumbo.

Methimbo ndika lyongaashingeyi aasamane nenge aamati ohaya ningi iipundi mbyoka yahongwa miipilangi nenge miiti. Iipundi mbyika ohayeyi landitha opo yiimonenemo iimaliwa yokukwatha oonkalamwenyo dhawo. Aantu oyasimaneka iipundi mbyika yahongwa miiti oshoka oyakola nohayi monika nawa.

Ostola oyo ehala limwe ndjoka ha li kala li na iipumbiwa oyindji. Ano aantu oyendji ohaya yi koostola opo ye ki ikongele oompumbwe dhawo. Ano omuntu uuna iyaadha e li mompumbwe yoshinima shontumba wutya iikutu, iikulya oshowo omagadhi noothewa ohayi ashike koostola opo a ka mone po shimwe shomwaambyoka.

Iimaliwa ohayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu ayehe. Iimaliwa oyo yimwe hayi tu pe omukumo, opo tu vule okwiilonga twa mana mo, oshoka omuntu shampa wu na iimaliwa, oho kala wu uvite nawa, to kwatha aakuluntu yoye, to kwatha uumwaanyoko mbwiya uushona. Iimaliwa ohayi tu pe oonkondo dhokulanda ashihe shoka twa hala.

Iipundi oya simaneka unene nande tu tye iiti, oshoka omo hamu hongwa iipilangi . Ano aantu oyendji ohaye yi longitha pomikalo odhindji okuninga iitafula oshowo iipundi . Ano uuna wa ninga iitafula niipundi yawo ohaye yi landitha po, opo ya vule oku imonena iiyemo yoku ikwatha yo yene.

Iimaliwa oya simana moonkamamwenyo dhaantu oshoka olundji ohayi pewa mboka haa longo omukokomoko aguhe go mwedhi, no haya pewa oondjambi dha wo ke hulilo lyo mwedhi. Ano omuntu ena iisimpo, oha vulu oku tidhila ko kuke oompumbwe dhe a dhihe.

Aantu oyendji mboka yena uunongo oha ya hongo iipundi niitafula oshwowo ooskopa miipilangi oshowo miiti. Iipundi zoka niipilangi dhoskopa ohadhi kala dha kola nohadhi monika nawa una dhili momagumbo gaantu, ano ohaya mono iiyemo ngele ya landithapo iipundi niitafula mbyoka opo ya kwathe oonkalamwenyo dhawo.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu ayeshe oshoka ohayi longithwa pomikalo odhindji oyendji ohaya longitha iimaliwa okutidhila kokule oompumwe dhawo mokulanda iizalomwa yawo mokulanda iikulya momagumbo osho woo oothewa nomagadhi.

Mooseti ondhindji nenge tutye momagumbo ogendji omuna uupilangi mboka wa dhengelwa momakuma hawu monika wafa oosikopa. Ano uupilangi mboka aantu oyendji ohaye wu longitha oshoka ohawu monika nawa po ohapu vulu okukala pwa tentekwa omambo oshowo nande uumeno wontumba.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu, oshoka iimaliwa ohatu yi longitha mokutidhila kokule oompumbwe dhetu. Ano omuntu oha longitha iimaliwa okulanda iizalomwa, oothewa oshowo iikulya megumbo.

Iimaliwa oya simana unene kaantu, oshoka aantu shampa yena iimaliwa noompumbwe dhawo ohaye dhi kaleke kokule. Ano iimaliwa ohayi longithwa okufuta oosikola dhuunona oshowo okufuta oolefa uuna aantu taya yi kiilonga. Iimaliwa ohayi monika uunene kaantu mboka haya longo momukokomoko gomwedhi nohaya pewa oondjambi dhawo kehulilo lyomwedhi.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu ayehe yo oyi li miilongo ayihe. Ano iimaliwa ohayi kwathele okutidhila oompumbwe dhaantu dhiye kokule. Aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa okufuta oosikola dhaanaskola oshowo okufuta oolefa dhokuya kiilonga nokulanda iizalomwa niikulya momagumbo.

Methimbo lyongaashingeyi nenge tutye ethimbo lyanakanena, aantu oyendji ohaya longitha owala uupomba mboka hawu longelwa momakuma. Olundji ohawu kala wuli mookombitha, wa ningilwa oku yoga iiyaha, oshowo wumwe ohawu kala wuli muundjugo. Ano uuna omuntu a mana nande oku longitha okandjugo ngoye to iyogo koonyala.

Aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa, oku futa oosikola, oku futa oolefa uuna ta yayi kiilonga. Ano iimaliwa oya simana oshoka ohayi ti dhile ko kule oompumbwe dhetu.

Uunene kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, ano iimaliwa miilongo oyi li mo ya yoolokathana. Oha yi kala puna iimaliwa yimwe oyomafo yo yimwe iimaliwa iikukutu. Ano iimaliwa oha yi kala yi holike kaantu uunene oshoka shampa eyi na ohakala yuuvite elago.

Mboka yena uunongo haya longo iitafula iiwanawa mbyoka ya longwa miipilangi nomiiti. Iitafula mbyoka ohayi kala tayi monika nawa oshoka ohayi kala ya kola yo ohayi kala iiwanawa unene, aantu ohayeyi landitha po opo ya vule oku imonena iimaliwa yoku kwatha oonkala mwenyo dhawo.

Aantu ohaya vulu okulonga iipundi oshowo iitaafula ndyoka yalongwa miipilangi nenge tutye miiti. Ohayi kala yalongwa tayi monika nawa noyakola. Ohayi vulu woo okulandithwa po. Aantu oyendji ohayeyi landa opo yavule okutula moongulu dhawo momukale tamumonika nawa.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu ayehe, oshoka ohayi tidhile kokule oompumbwe dhawo. Ano aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa okufuta oosikola dhaanona yawo, okufuta oolefa uuna tayayi notaya zimbuka kiilonga oshowo okulanda oompumbwe dhawo.

Mongashingeyi omuntu opo wu kale wuna ondunda yokulala tayi monika nawa owu hole oku kala wunamo osikopa. Osikopa mono ohayi kala yina ehala ndjoka lyoku leka iikutu oshowo lyoku tonyena iikutu. Osikopa ohayi kala yaningwa miipilangi nando tutye miiti . Ondundu ohayi kala tayi monika nawa uuna yina osikopa.

Aantu oyendji ngele yi iyadha yeli mompumbwe yiikutu ohayayi ashike koositola etaya kakonga iikutu mbyoka yahala, oshoka ositola ohayikala yina iikutu yomaludhi nomaludhi.

Iimaliwa oya simana kaantu, na unene ohayi pewa aantu mboka ya longo momukokomoko aguhe gomwedhi nohaya pewa oondjambi dhawo komahulilo goomwedhi. Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yooloka, ohayi longithwa oku landa iizalomwa oshowo oku landa iikulya momagumbo.

Oositola odhili pomaludhi nomaludhi, opuna oositola dhoka hadhi landitha iikutu, opuna hadhi landitha iikulya nomagadhi, osho wo opuna dhoka hadhi landitha iilongitho, ano omuntu uuna ahala oku landa nando iikutu, ohayi ashike kositola yiikutu.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo dhaantu ayehe, oshoka iimaliwa ohayi kwathele aantu, opo ya tidhile kokule oompumbwe dhawo. Ano aantu ohaya longitha iimaliwa oku ilandela iizalomwa, oku landa iikulya momagumbo oshowo oothewa nomagadhi.

Methimbo ndika lye humokoneho ndande nditye lyanakanena oomagumbo ogendji uunene tuu momagumbo gomakuma oto adhamo muna uupomba mboka wa longelwa momakuma. Ohawu adhika olundji mookombitha moka aantu haya longitha oku yoga iiyaha oshowo oombiga dhawo. Ohaya adhika ishewe muundjugo moka una omuntu wa longitha nande okandjugo omuntu twi iyogo koonyala.

Iimaliwa oya simanekwa unene kaantu, ano aantu ayehe mboka haya longo ohaya pewa oondjambi dhawo komahulilo goomwedhi. Ano ohaya kala wo taya kwathele ooyakwawo oshoka oyo yena sha shomondjato.

Mongashingeyi aantu oyendji oya simaneka iipundi niitaafula mbyoka ya longwa miipilangi nenge tu tye miiti. Iipundi niitaafula mbika oyi holike unene, oshoka oya kola yo ohayi monika nawa uuna ya tulwa moseti yomuntu. Iipundi mbika ohayi etele aantu iimaliwa uuna ya landithwa po, yo iipundi mbika ohayi kala tayi monika nawa tayi tayima yo iiwanawa unene.

Iimaliwa ohayi tu kwathele moonkalamwenyo dhetu. Oompumbwe dhetu odhindji ohadhi tidhilwa kokule kiimaliwa. Iimaliwa ohayi tupe omukumo opo tu vule okulanda ashihe shoka twa hala moonkalamwenyo dhetu.

Omagumbo gomakuma ohaga kala gena ooseti tadhi monika nawa oshoka ohadhi kala dhina iipundi oshowo iitafula iiwanawa, ano tutye omashofa ngoka ogendji ga longwa miiti, ano tutye miipilangi. Nohaga tulwa iinima mbyoka ano haku tiwa omashofa opo ga kale taga monika nawa.

Iiyemo oyo yimwe mbyoka yasimanekwa kaantu ashoka omuntu shampa wuna iimaliwa oho tidhile oluhepo kokule. Iimaliwa ohayi tukwathele monkalamwenyo dhetu opo tu tidhile oompumbwe dhetu adhihe kokule natse . Iimaliwa ohayi tukwathele ashike opo tukale tu uvite nawa tse atulanda shoka twahala.

Oostola odho dhimwe ndhoka dha simanekwa kaakwashigwana, oshoka odho hadhi kala dhina oompumbwe adhihe dhaakwashigwana uuna omukwashigwana iyadha eli mompumbwe ohayi ashike kostola owutya ompumbwe yomagadhi oyikulya , oyikunwa yasha ayihe mbyono ohayi adhika mostola.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simanekwa kaantu monakanena oshoka ohayi tukwatha moompumbwe dhetu. Ohatu yi longitha okulanda iikutu yetu, okulanda iikulya yetu oshowo okufuta oosikola dhetu .

Iipundi mbyoka hayi ithanwa taku tiwa omatyofa oya simana moonkalamwenyo dhopaife unene tuu momagumbo ngoka goshinanena, oshoka oyo iipundi mbyoka iiwanawa, omuntu shampa wa kuutumbako oshipundi sho otashi tyofo. Iipundi mbika oyi holike, oshoka iiwanawa nohayi monika nawa momeho gomuntu.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu ayehe oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu ngaashi iikulya, iizalomwa noshowo okufuta oosikola dhaanona yetu.

Ositola oyo ehala limwe ndoka hali kala lina iinima oyindji, ano omo hamu kala muna oompumbwe dhaantu oyendji. Uuna omuntu iyadha eli mompumbwe yoshinima, ohayi owala kositola taka landa ompumbwe ye. Ompumbwe dhono olundji ohadhi iyadha odho ompumbwe yiizalomwa, ompumbwe yiikulya nenge yomagadhi.

Pethimbo lyongashingeyi ngele omuntu okwa hala oku tumina omuntu omukwawo iimaliwa, oha tumu ashike nongodhi ano ha tumu eWallet melaka lyoku takuma. Omukalo nguno ogo gumwe omupu oshoka oho tumu ashike oshimaliwa shu ukilila kondodhi yomuntu. Ye omuntu teshi kuthako pehahala mpoka hapu kuthwa iimaliwa.

Omatsofa ogo gamwe go miipundi mbyoka hayi ithanwa iipundi yopashinanena ,omatsofa ohaga kala unene ngaashi moseti dhomagumbo gopashinanena ano momagumbo gekuma ano oha kukutumbwa nomuntu shampa wa kuutumbako oho kala wuuvite nawa oshoka omatsofa oga kola go ohaga monikitha nawa metsofa mukale mwa opala.

Iipilangi oya simanekwa kaantu oshoka ohayi longithwa iilonga ya yooloka. Iipilangi ohayi vulu okulongithwa, opo yi e te po iipundi oshowo iitaafula. Iipilangi ohayi longithwa wo okudhengela oondunda dhetu kombanda, opo ka dhi kale tadhi lokwa. Ano iipilangi oya simanekwa kaantu, oshoka ohayi longo iilonga ya simana unene.

Iimaliwa Oyo yimwe mbyoka hayi pwedha aantu Ano ohayi kwathele aantu yalande iizalomwa yawo, iikulya oshowo okufutila oosikola dhuunona wawo.

Iimaliwa oyina esimano enene moshigwana. Aantu ohaya longitha iimaliwa oku tidhila oompumbwe dhawo kokule. Iimaliwa ohayi longithwa oku landa iikutu, iikulya oshowo okufuta oohauto ngele aantu taya yi kiilonga nokufuta ooskola dhaanaskola.

Ngashii ngika aantu ohaya yi koositola ya kiilandele iikutu, opo yatidhepo onkayi muyo. Oositola ohadhi kala dhina iikutu ya yoolokathana, thimbo limwe to adhamo; oombulukweya, thimbo limwe to adhamo oohema oshowo uumbindja. Ano aantu ohaya kiilandela opo, yakale taya monika nawa komalutu.

Ethimbo lyanakanena, aantu oye hole moongulu dhawo moka haya kala yeli omutumba nande taya kundathana. Oye hole tamu kala tamu monika nawa uuna muna uumeno wontumba, uumeno mboka ohawu kala tawu monikitha mo nawa, wo ohawu kala womaludhi nomaludhi.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu. Naantu oya simaneka oku longa iilonga yawo oshoka konima yoku longa iilonga omuntu oha pewa ondjambi ye. Ano shampa a pewa nee ondjambi ye yiimaliwa, iimaliwa oheyi longitha po mikalo odhindji oku kwatha wo oompumbwe dhe, oku futila nande osikola osho wo oku landa omagadhi niikulya megumbo.

Oondolopa odho dhimwe dha simana moshigwana oshoka ohadhi kala dhina iinima oyindji mbyoka ya pumbiwa kaantu. Ano moondolopa ohamu kala muna oositola. Oositola dhoka dhina iikutu, dhimwe odhina omagadhi oshowo iikulya, ano aantu oyendji ohaya yi moondolopa ya ka lande uukwashike pendjewo wawo.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhantu ayehe. Oshoka iimaliwa ohayi tidhile kokule oompumbwe adhihe dhomuntu oho dhi tidhile kokule shampa wuna iimaliwa.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka hayi tidhile kokule oompumbwe dhaantu. Iimaliwa ohayi pewa unene aantu mboka haya longo iilonga yawo momukokomoko aguhe gomwedhi. Ohaya pewa oondjambi dhawo kehulilo lyomwedhi. Iimaliwa ohayeyi longitha oku tidhila kokule oompumbwe dhawo.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu oshoka aantu ohaye yi longitha momikalo dhayooloka. Aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa okulanda iizalomwa yawo, okulanda iikutu momagumbo nokufuta oosikola dhuunona.

Aantu mboka ye na uunongo ohaya longo iipundi niitaafula mbyoka ya longwa miiti nenge tu tye miipilangi, ano iitaafula mbyoka niipundi ohayi kala tayi monika nawa naantu oyendji oye hole oku yi tula mooseti dhawo oshoka oya kola unene, ano momukalo moka ohaya iyetele iiyemo mokuladhitha iipundi niitaafula mbyoka ya longwa miipilangi.

Iipundi niitaafula oyindji mbyoka ya ningwa miipilangi nande tutye yahongwa miiti, oyo yimwe mbyoka yasimanekwa kaantu yopaife oshoka ohayi monika nawa unaa tu li pomahala gomainyanyudho. Aantu ohaya vulu woo oku yi landitha eta ya imonene mo iimaliwa yo iimaliwa taye yi longitha oku kwathela oompumbwe dhawo.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu ayehe, oshoka iimaliwa ohayi ti dhile oompumbwe dhetu adhihe kokule. Iimaliwa ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu adhihe, tse twi kwathele mpeya naampeyaka. Iimaliwa ohayi vulu woo okufuta oosikola dhuunona osho woo okulanda iinima yetu.

Omatyofa ogo gamwe ngoka giipundi ya simanekwa mongashingeyi, unene tuu momagumbo gomakuma. Aantu otoya adha ye na oondunda dhawo dhi na omatyofa, oshoka omatyofa ohaga monika nawa go oga kola, omuntu shampa a kuutumba ko oha kala uuvite nawa, oshoka owa kuutumba wu li nawa itoo inyenge nando osha. Ano aantu oye ga hole, oshoka omawanawa go oga kola.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana kutya omasiku sho taga ka kala ga 3 sigo 28 ga Febuluali 2025 omuntu shampa wa landa okalityatya nenge olusheno pokati komasiku ngono oto ka ya methigarhano lyokuvena oondola eyovi kongodhi yoye.

Aantu mboka aanongo ohaya ningi iipundi niitaafula mbyoka yahongwa miipilangi nenge tutye miiti. Iitaafula mbino nenge iipundi ohayi monika nawa, oshoka ohayi kala tayi tayima yo aantu oyeyi hole oshoka oyakola. Aantu ohaye yi landitha opo yi imonene mo iimaliwa yokwiikwatha.

Aantu oyendji mboka yena uunongo ohaya longo oombete ndhoka dha longwa mipilangi nenge tutye miiti. Oombete ndhino ohadhi monika nawa uunene dho odha kola, molwaashoka aantu oyendji oyedhi hole opo a vule oku kala taya lala ko yuuvite nawa. Ano aanongontu ohaye dhi landitha po, opo ya vule okwiimonena iimaliwa yoku kwatha oonkalamwenyo dhawo.

Aantu ohaya longo iilonga yo konima yokulonga iilonga taya pewa iimaliwa mbyoka yu uvanekelwa. Iimaliwa ohayi kwathele aantu ya tidhile oompumbwe dhawo kokule yo yi ikwathele moonkalamwenyo dhawo. Iimaliwa ohayi vulu woo okufutila aanasikola oshowo yafute oosikola dhawo.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu, oshoka uuna omuntu iyaadha eli mompumbwe yoshinima oha longitha owala iimaliwa opo avule okwiikwatha . Iimaliwa ohayi longithwa pamikalo odhindji unene okufuta oosikola dhuunona nokufuta oolefa dhokuya komailonga.

Oositola odho dhimwe dhomiinima mbyoka hayi kala yi na iipumbiwa ayihe mbyoka ya pumbiwa kaantu. Aantu ano ohaya yi koositola ya ka lande iizalomwa, iikutu, oothewa nosho tuu.

Iimaliwa ohayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhaantu oshoka iimaliwa ohayi tukwatha tulande oomwelelo dhetu, tu ilandele iikutu oshowo tufute oosikola tse tukwathele aakuluntu yetu. Iimaliwa oyasimana unene oshoka uuna kayi po, katuna nkene tatuvulu okwikwatha.

Ngashingeyi mopaife aantu oyendji mboka ye na uunongo ohaya longo uusikopa mboka wa longwa miiti nenge miipilangi ohawu kala tawu monika nawa nowa kola ano owundji ohawu adhika momagumbo gomakuma.

Uuna aazayizayi taye ya miilongo yetu ohaye a niimaliwa yokiilongo yawo etaye yi shendjele miimaliwa yo moshilongo shetu. Iimaliwa yomoshilongo shetu ohayi kala oyindji shi vulithe mbi ya za kiilongo hwii. Ano aantu ohaya kala ya nyanyukwa okushendjela iimaliwa okuza koshilongo oshikwawo wuuka koshilongo oshikwawo.

Iimaliwa oya simana unene kaantu oshoka ohaya ti kutya omuntu shampa wuna iimaliwa, owa gwana wapwa. Iimaliwa ohayi tidha po oompumbwe dhaantu aantu oyendji ohaya ti kutya iimaliwa ohayi kaleke oluhepo kokule. Iimaliwa ohayi tu kwathele uuna twanyengwa notatu pumbwa oshinima shomeendelelo.

Miilongo omuna oositola dhayoolokathana nohadhilanditha iinima ya yoolokathana. Ano aantu ohaayi koositola opo yakakonge shoka ya hala, nuuna omuntu ngele okwahala iikutu ohayi ashike mositola yiikutu etakongo iikutu mbyoka a hala. Uuna a hala iikulya ohayi mositola yiikulya etalanda iikulya mbyoka a hala.

Ondoolopa olyo ehala limwe ndyoka hali kala lyuudha aantu. Oshoka ohaye ya yeye ya tale uuwanawa walyo. Ondolopa ohayi kala yina oositola odhindji. Oositola dhina iinima yayooloka. Oositola dhimwe odhina iikutu dhimwe odhina iikulya. Dho dhimwe oothewa nomagadhi. Ano aantu ohayeya kondolopa yi ilandelele mo.

Iilonga oyindji oyina iimaliwa yayoolaka. Yimwe oyina iimaliwa iikukutu yoyimwe oyina iimaliwa yomafo. Ano iimaliwa oya topolwa pomaludhi . Iimaliwa yimwe oto adha shimwe osho landa omulongo, shimwe osholanda omilongo mbali shoshimwe osho landa omilongo ntano. Iimaliwa oyasimana oshoka ohayi tidhile oompumbwe dhetu kokule una twalanda shoka twahala.

Ostola olyo ehala ndyoka hali tidhapo oompumbwe dhaantu ayehe uuna aantu yiyadha yeli monkayi yontumba ohayi ashike kostola taka landa oompumbwe dhe adhihe ndhoka a pumbwa oostola ohadhi kala dhina iinima yayooloka dhimwe odhina iikutu oshowo iikulya nosho tuu.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo dhaantu ayehe, oshoka ohayi tidhile kokule oompumbwe dhawo. Aantu oyendji oha ya longitha iimaliwa oku landa iizalomwa yawo, oku landa iikutu oshowo oothewa nomagadhi.

Moshilongo shetu omuna oombaanga odhindji, yo ombaanga yBank Windhoek oyo ombaanga yimwe yomombaanga oonkwawo, ano ohayi adhika moondolopa ondhindji ngaashi Otjiwarongo, Oshifo, Swakopmund, Oshakati oshowo Ongwediva.

Aantu oyendji mboka yena iilonga, ohaanyangadhalaa momukokomoko aguhe gomwedhi nohayiimonene ondjambi yawo ano tutye iimaliwa olundji kehulilo lyomwedhi. Iimaliwa oyasimanekwa kaantu oshoka ohayitidhapo oompumbwe dhawo. Iimaliwa ohayi kwathele aantu opo yakale tayalanda ashihe shoka yapumbwa monkalamwenyo.

Ositola oyo ehala lyoka hali tidhile kokule oompumbwe dhaantu, ano aantu uuna yiiyadha yeli mompumbwe yoshinima shontumba, ohaku tha owala oshimaliwa e tayi koositola , e taka konga shoka a pumbwa.

Aantu oyendji ohaa yii koositola, opo ye ki ikongele iipumbiwa yawo. Ano moositola oha mu kala mu na iinima ya yooloka. Otwaadha mo mu na iikutu, osho wo osioositola dhmwe odhi na iikutu, iikulya, omagadhi osho wo oothewa.

Iimaliwa oyasimanewa kaantu unene moonkalamwenyo dhawo oshoka ohayi tu kwatha uuna twa pumbwa okwiikwathela. Ohatuyi longitha okulanda omizalomwa dhetu, iikudja momagumbo osho wo oothewa nomagadhi getu. Iimaliwa ohatuyi longitha okufuta oolefa dhomuya komayilonga nosho wo okufuta oosikola.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simanekwa kaantu unene tuu kuunona wuumati, owu hole okulongitha iimaliwa yawo ta wu landa oompumbwe dhawo, ta wu landa iinima ayihe mboka wa hala moonkalamweyo. Iimaliwa shili ohayi tidhile kokule oluhepo.

Ositola olyo ehala ndyoka hamu kala muna iinima tayi landithwa, ohamu kala muna iinima oyindji ya yooloka noositola odha yooloka. Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iikutu opuna oostola hadhi landitha iikulya, omagadhi noothewa po opuna ndhoka hadhi landitha iilongitho, aantu ohaya yi koositola opo ye kiikongele mo oompumbwe dhawo.

Methimbo lyo ngaashi ooseti odhindji otwaadha dhatulwa iipundi niitafula ndjoka yalongwa miipilangi. Iipundi niitafula ohayi monika nawa unene yo oyakola , aantu mboka haahongo iipundi niitafula ohayii monene iimaliwa uuna yeyilandithepo opo yiikwathele monkalamwenyo dhawo dhakehe siku.

Iilongo ayihe muuyuni oyi na iimaliwa ya yoolokathana. Iimaliwa yimwe oyomafo na yimwe iikukutu. Ohayi kwathele aantu ya tidhile kokule oompumbwe dhawo. Ano iimaliwa ohatu yi longithwa okulanda iizalomwa, iikulya nosho woo oothewa nomagadhi .

Iimaliwa oya simanekwa kaantu oshoka omuntu ena iimaliwa oha kala ta hupu nawa monkalamwenyo, oompumbwe dhe adhihe ohedhi tidhile kokule, uuna tuu eli nande omo mpumbwe yiizalomwa, ohayi ashike koositola eta ka landa iikutu mbyoka ahala.

Aantu oyendji mopayife oye hole okulala puuwanawa, ano ohaye kiilandela oombete dhawo dhoka dhomatyofa oshoka omuntu ngele wakalako oho lala ashike wuuvite nawa kuuna mpoka totsuwa. Oombete dhoka odhi holikwe unene, oshoka ohadhi monikwa nawa dho oombwanawa nodha kola.

Ombaanga yaWindhoek otayi tseyitha kutya oyina iitayi yawo mbyoka tayi adhika pomahala tagalandula, mEentanta, Maerua Mall, moRehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, mOndangwa, Omaruru, Windhoek osho wo moKudu noKatutura.

Iimaliwa ohayi adhika miilongo ayihe muuyuni nakehe oshilongo oshina iimaliwa yayooloka kiilongo iikwawo. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yomafo, yo yimwe oyina iimaliwa iikukutu ano iimaliwa oyasimana monkalamwenyo dhaantu oshoka ohayi kandulapo oompumbwe dhaantu kokule.

Aantu methimbo lyongashingeyi oyendji oye hole okuya koositola oshoka oko kuna iipumbiwa ayihe mbyoka ya pumbwa ano ohaya yi ihe koositola yakalande iikulya, iikutu osho wo omagadhi.

Aantu mboka aanongo, ohaya longo iipundi niitafula mbyoka ya longwa miipilangi nenge tutye miiti. Ipundi mbyoka oha yi kala tayi monika nawa, oshoka oha yi kala ya kola yo iiwanawa unene. Ano oha yi ya etele iiyemo uuna ye yi landitha po. Aantu oyendji oye hole oku kala yena iipundi yatya ngaaka moongulu dhawo, oshoka ohayi monikitha mo nawa.

Iimaliwa oya simanekwa kaantu unene oshoka ohayi longithwa momikalo dha yooloka ngaashi oku futa oosikola dhuunona oshowo oku futa oolefa dhaantu shoo taya zimbuka notaya yi kiilonga. Ano iimaliwa oya simanekwa uunene kaantu oshoka ohayi tidhile kokule oompumbwe dhawo

Ositola olyo ehala imwe ndyoka hali kala li na iinima oyindji ano tutye oompumbwe dhaantu. Uuna omuntu a iyadha e li mompumbwe yasha okutya oyomuzalo, oyiikutu nenge oyoothewa ohayi wala kositola e ta ka ikongela ko shimwe shomwaambyoka.

Omatyofa ogo iipundi yanakanena nogeholike unene kaantu mboka yomagumbo gomakuna , ano oha ga tulwa mooseti moka hamu kala muna aantu . omatyofa ogo iipundi iiwanawa nomumtu shampa wa kuutumbako oho kala wuuvite nawa oshoka etyofa olya kola lyo oha li monika nawa ngele lili moseti yomuntu

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka hayi monika kaantu mboka olundji haya longo momukokomoko gomwedhi, nohaya pewa oondjambi dhawo komahulilo goomweedhi. Ano iimaliwa ohaye yi longitha momikalo dhayooloka, oyendji ohaya longitha iimaliwa okulanda iikulya momagumbo osho wo okufuta oosikola dhaanona.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu ayehe. Iimaliwa ohayi monika unene kaantu mboka haya longo, haya longo momukokomoko omwedhi aguhe nohaa pewa oondjambi dhawo komahulilo goomwedhi. Iimaliwa ohayi tu kwathele tu tidhile oompumbwe dhetu kokule, yo ohayi tu kwathele tu kale tu na ombili notu uvite nawa tatu vulu okulanda ashihe shoka twa pumbwa.

Aantu oyendji mboka aanongo, ohaya longo ooskopa dhoka dha longwa miipilange nenge nditye miiti, no dhidji ohadhi kala oombwanawa, oshoka ohadhi kala tadhi monika nawa uuna dhili mondunda yoku kuutumba, ano oondunda dhoku kuutumba muuyuni odhina ooskopa dhoka dha longwa miipilangi na ohadhi kala dhina ehala ewanawa, mpoka omuntu ha tula oradio ye yomuzizimba.

Ombaanga yaVenduka oyina okashina hoka haka nanwa iimaliwa. Ano omuntu oho longitha owala okakalata koye eto thindi kutya owa hala okukutha iimaliwa ingapi.

Mooseti odhindji, unene tuu momagumbo gomakuma, oto adha mo omatyofa. Omatyofa ogo iipundi yimwe mbyoka yopashinanena. Oshoka oha yi monika nawa yo oyakola, yo omuntu shampa wa kuutumba ko ohokala wu uvite nawa oshoka oshipundi oshiwanawa unene. Ano iipundi mbika oha yi ningwa kaanongo noha yi ya etele iimaliwa uuna ye yi landitha.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu. Iimaliwa ohayi tu kwathele twii futile oosikola, tufute oolefa dhetu dhokuya kiilonga osho wo tu lande iikulya momagumbo tse tukale atu tidhile kokule oompumbwe dhetu adhihe.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu uunene. Oshoka uuna omuntu ena iimaliwa oha kaleke kokule oompumbwe dhe. Ano iimaliwa olundji ohayi pewa aantu mboka haya longo momukokomoko aguhe gomwedhi nohaya pewa oondjambi dhawo komahulilo goomwedhi. Uuna omuntu wuna iimaliwa oha vulu oku futa oosikola dhaanona nokulanda omweelelo

Iimaliwa oyasimana moshigwana shongashingeyi oshoka shampa wuna iimaliwa oto tidhile kokule oompumbwe dhoye na otovulu oku ikwatha ngoye mwene. Iimaliwa ohayi kwatha oku futila aanasikola oshowo yafute oosikola dhawo, ohayi futu woo oolefa uuna omuntu wuna mpoka toyi .

Aantu oyedji ohaya yi koostola opo ya vule yaka lande oompumbwe dhawo. Ano mokulanda ohaya longitha iimaliwa mbyoka opo ya vule okufuta iinima ayihe mbyoka ya landwa mesiku ndyoka. Shika ohashi etele ostola yi mone iiyemo yo tayi tsikile natango komeho nokulanda oompumbwe dhaakwashigwana.

Iisimpo oyo yimwe mbyoka ya simanekwa kaakwashigwana oshoka iimaliwa ohayi tidha po oluhepo oyendji osho yi itaala yo iimaliwa ohayi tu kwatha tu fute oosikola dhetu osho wo tu lande oompumbwe dhetu.

Oositola odho dhimwe dhomomahala ngoka ga simanekwa kaantu, ano oositola odhi na iinima oyindji mbyoka hayi kala oyo oompumbwe dhaantu. Aantu ohaya yi koositola ya ka lande oompumbwe dhawo, ano oku landa iikutu, omagadhi, oothewa oshowo nande iikulya.

Ositola oyo ehala limwe ndyoka lya simanekwa kaantu, oshoka uuna aantu yi iyadha ye li moompumbwe dhiinima oyindji ngaashi iizalomwa, iikulya nosho wo omagadhi noothewa ohaa yi ashike koositola ye ki ikongele mo yimwe yomwaa mbi nda tumbula petameko.

Omuntu uuna i iyadha e li mompumbwe yoshinima ohayi ashike kositola, opo a ka konge oshinima she shoka a hala. Oositola ohadhi kala dhi na iinima oyindji. Opu na oositola ndhoka hadhi landitha iikutu, opu na ndhoka hadhi landitha iikulya osho wo iilongitho noothewa nomagadhi.

Aantu mboka aanongo oyendji ohaya nduluka iipundi iiwanawa mbyoka ya longwa miipilangi nenge ndi tye miiti. Iipundi mbyoka ohayi kala yi li pamikalo dha yooloka. Ohayi kala iiwanawa, ya kola yo tayi tayima nawa. Ohaye yi landitha po, e ta yiimonene mo iisimpo yawo okukwatha oonkalamwenyo dhawo.

Uuna omuntu iyadha ena iimaliwa ye hayi liwa ko kombaanga ano ota vulu okudhengela kombaanga opo a popye naantu mboka yokombaanga opo ya hulithepo Manga okufuta oofuto dhoka dhuuka kombaanga ye opo ya mone shoka hashi liko iimaliwa ye kombaanga .

Ositola olyo ehala ndyoka hali kala lina oompumbwe dhaantu, ano aantu uuna yi iyadha yeli mompumbwe yoshinima shontumba ohayi kositola opo akavule i imonene ko sha shoka a hala. Moositola ohamu kala muna iinima oyindji yayooloka naantu ohaye yalande iizalomwa yawo, oshowo iikulya nenge tutye omagadhi.

Methimbo lyongashingeyi aantu oyendji ohaya yi koositola, opo ya ka lande uukwashike pendjewo wawo. Oto ya adha ya ngundumana moositola moka taya landa iikutu, omagadhi, oothewa oshowo iikulya. Oositola odha simana, oshoka odho hadhi kala dhi na oompumbwe dhetu.